Lapha sibona abafundi abahlezi etafuleni. Abafundi laba abanye babo bagqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka. Kubesokusithi kukhona abakubalayo egwalweni oluphambi kwabo mhlawumbe umbalisi engabe ebanike umsebenzi wokwenza njengeqembu.

Lapha sibona umfanekiso kaMozisi. UMozisi simthola eBhayibhilini ephiwa ilitshe elalilemithetho elitshumi ukuba ayenika abantwana baseIsrael ukuba bafunde babekwazi ukuba uNkulunkulu ufunani ngabo. Imthetho leyi igoqela umthetho othi ungebi, lomthetho omunye othi wona ungatshontshi.

Abantwana besikolo bamile egedini lesikolo babheke khona esikolo. Mhlawumbe abantwana laba baphuzile basebethola igedi selivaliwe. Ezikolweni kuqakathekile ukubana abantwana bebambe isikhathi sesikolo behloniphe imithetho yesikolo.

Abafana abadlala ibhola lenyawo, abakhanya bengama qembu amabili azakuthi adlale. Elinye iqembu lilezigqoko zokudlala ezibomvu. Kube sekusithi elinye iqembu lilezokudlala eziluhlaza ezinye ziluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhanya kulalabo ababancedisa ekudlaleni kwabo, abadala abagqoke izigqoko ezimnyama.

Kulabafundi abame phandle besikolo, abanye kukhanya bephuma ezimoteni. Isikolo siyakhiwe ngezitina ezibomvu kubesekusithi uphahla lwaso sibe luhlaza. Abafundi laba kukhanya bagqoke izigqoko zesikolo eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Sibona abafundi abaphuma esikolo abagqoke izigqoko zabo zesikolo ezilamayembe amhlophe. Abafundi laba bahamba bexoxisana ngezempilo bebambisana indlela besiya lapho okufanele bayekhona.

Lapha sibona iuniversity indawo abantu abaya ukuyafunda khona ma sebethe baqeda esecondary .Lapha sithola abantu bafunda izinto ezitshiyeneyo ,abanye ngabafunda izinto zokwenza ngezandla, abanye ngabafundela ukuba ngababalisi ,abanye ngabafundela ukuba ngodokotela. Esibabona lapha bafundela ukuyakha ,bayakha umduli olezitina ezibomvu.